Konne ikkino daafira, mittu mittunku qansichi gobbasinna ilame lophino daga wogate uduunne di’ratenninna fichesino xiinxallatenni bude seekke afa noosi Konne ikkino.

Baadiyete qooxeesira Manu sagalesi afiranohu ubaatto loosire ikanna loosiranohuno saadateniiti tenne saadara goowaho woyi haxote woroonnihu maati? Manchu amade noohu maati? Saadate danni hiittooho?

Tene misilete leeltani noonketa markeetete woyi dadalu suuqeti yine hendani yaate tini gidoseeni qole kaeentini batiyne babaxewore adi adire amade leeltano.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maashinete. tini maashine danancho biddi assirate horo uyiitannote.

Kuni dargi woye bayich mati yinumoha ikiro sagalete mini boro leelitano darga woyi baticho ikinota buunxemo qoleno hamata manna no

Meentu uminsa qeechi noonsa mite daga bude lossate woyi kalqete leelishate kone qeechansa fulara yee budu uduune seekke uddire no meentu sidaamuri.

Ooso ganba yitte godo'litanni leeltanno base hiitoote insa mule leelanno laameeli hiitooho hakko qooxeesira afamanno dubbi aanoti addi addi horo maati

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Mamichooti kawiichchi? Mayi noosi gidoonni?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? koeiicho waa anganni waanccuwa mayra duunne worronnikka

afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikkinori ontu manni shoolu labballunna mitte mayeeti isiliminnu ammanaano ikkinori uurre heereenna mayeeti sokka sayeessanni no

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? tinni borro mayi aanna borreessanitinno?

Sagale sagale mayra intanni woy mayra saga'linanni sagale loosannohu ayeeeti labbaa beetti sagale loosiha ikkiro qarru heeranno yite hedatto loosanna affe egennootto

kuni buddeena gannanna leelanno dargi mamaati? buddeenaho yinanni sagale tophiyu giddo callanso wolewano afantannote? konne buddeena kanate kaa'lanno uduunicho mayiinni loonsanni?

Leemichu huxxa doqo doqine mokkolo qanse insa iima madada gane huxine hee'nonni giddoni hige sheekkunni honce gamba assine minoni mini leellanni nooe.

iyi-leedoti choorani nnomohu? Ayyare hiittoti hakko? Ayyarete iybashuu maggashshati? Ayyarete albillite hiittoti hakko? Hiitee ayaanna ayiriinsaani hakko? Atee-ayddi hiikoonne ayaana ayiriisaano?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Tinni doogottenso maatti? Mayiira loonsoonni?

Wogate uduunnubba mitte dagati woletenni baxxitinota ikkase egensiis- sanno Wogate uduunnubba mitte dagati woletenni baxxitinota ikkase egensiis- sanno Wogate uduunnubba.

Lowiddaanna gambooshshuwa beeqqate dagganno wosinnanna daa”ataano haa’re koyisatenni koyisaancho gobbanke afidhanno daa”atate horo daa”ata yaamamatenni egennamantanno Lowiddaanna gambooshshuwa beeqqate dagganno.

Eedisi taraawo hala’la miinju lopho aana mayi daninni mitiimma iillishshanno? Kuu”u qaaqqi ateho? Worqu Maammohu ilaminohu mamaati? Worqu Maammohu amasi Addisaawa hadhuta hiikko hee’ra hanafi?

Owaante uyinanni base giddo mittu suuqete. Beettu suuqe fa'ne hiranninna hiramanni afamanno. Suuqesirano babbaxxitino ectronikisete uduunni radio tape wkl afamanno.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini xa tenne yannara dagge noo saykileeti

manchi kuni hiite daga giddo afamino manchooti? kuni manchi goowisi aana wodhino hocci maati? manchu kuni mayii daafira hasaawa assanni nooho?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori doogonna muro haanjja leellishshanno kurino lamunu kaa'lo afirinoreeti.

Malaattate Tittirsha Rosiishsha Mite Konni woroonni uyinoonni malaatta garunni horoonsi’nanni gara gaamotenni ikkitine hasaabbine sumuu yitinoonni hedo shiqishshe Malaattate Tittirsha.

Abbebe Biqilihu hakkiicho Tookkiyo maaraatoonete heewora shoollayina mitte gobbanni fultino lamalayina honsu heewisamaano ledo dirami, La’inanni misilla giddo bushshu hoshooshamanni baattote aana iilli?

Afeworqi gobbasinni adhino yawo mayitannote? Mamiwaro Qaru Misilaanchi maricho asssate Dhagge mamanna mamaro wo’naali? kalaqantino? Assootu mayinni gumulami? Qara Misilaano Dhaggete giddo roorinni ayre borreessinoonni?

Buudhinanni garinni qixxaab- banno xagga, kininetenna du’namaanchu garinni qixxaabbanno xagga wo’manti uminsa deerranna uyinanni gara afidhino Buudhinanni garinni qixxaab- banno.

Mittu malaatu afiinni sumuu yaate wo’naalanno manchi malaatta wo’ma akattansanni horoonsi’rino yaate dandiinanni- tenne malaattate kifilla huwatenna giddo wore horoonsi’riro ikkinota hawa dihasiissanno.

Lawishshaho mitto afoo wolu afii ledo mitto rosu mine wolu rosi mini ledo mitto dureessa wolu dureessi ledo shaalado du mu ledonna w k l heewisiisate.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori mannu mannu maa loosanni noohoiika alba kawanna ka'a hige haranni

Misile aana la’inanni mannoti maricho assitanni nooro xawisse Misile aana la’inanni mannoti maricho assitanni nooro xawisse Misile aana la’inanni mannoti.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini mayi xaggaati sagalete ikkitanno dana maa labbanno

Tene yannara diilalote soorama qarra kalaqe no gobbate lophora mannu keerachima iima ikkino daafira diilalonke soorrante ba"anokki gede togo dubbu haqqe seekkine amaxa noonke.

Borreessate Bude Qoonqote Duu rama noo lawishsha seekkitine buuxxinihu gedensaanni aanchine dirre worroonni qaalla giddonni duu rantino qoonqo amaddino qaalla baddine daftrari nera borreesse.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? hoowe gidoonni noori maati? maa woraanni? hiitto ikkite noote?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni manchu maakeenu aana noohu maa assanni nooika

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Daga ganbba may mine yitte nootte? Maricho loosanni noo?

Budu uddanno uddidhe leeltanno mancho afantano qooxeesi mamaati goowise aana wodhite noo addi addi seesa leelishano uduuni loosaminohu mayiiniiti ise ofolte noo barcimi aano horo maati

kalqunna qoxeessu giddo jawa uurrinsha huxxi mule mitte danase kolishsho adde allaale noo beetti angasira siqqo amade no baattono hoshooshantinote

Kuri laneemori mitte maate ikkanna insano lee ikkanna mittu mittunkku udirino uduunino lamu waajo udire no lamu kaayiini haanjja uddire no

addi addihu gobba ikko qoqqowo riqiwanno sicci giddo eertiru goabba riqiwino siccooti danasino haanja duumo gordu kuulanna mereeroho baqqalu kuulinni loonsoonniho

Anfoonninte gede alamete aana roorenkanni ninke gede lophitanni noo gobbuwara barru baala mannu kalaqinonna kalaqamu jadduwa iillitanna la’neemmonna macciishshineemmo, Woroonni uyinoonniri giddo lamente mittu gari anga suudinni loon?

Mannu hijaara hijaaranni xaalla hannafe xintu aanna nooha ikanna konne hijaara loosate horoonsi'noonni uduunni maatiro kiirte mitu mitunku xawise kuli?

heewisaanacho w k l borreessa Umo assite hedonsa borreessa aantete borronsa woyyeessanna jeefote mucci yitino borro niwaawe shiqisha Addi addiha Sidaamu Afiiha borreessate bude lawishshaho fidalsate wodho borrote malaatta qaalu ero.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? borro tinni meu qaalinni borreessanitinno? isenno mayiittanno?

Kuni mati yinumoha ikiro rosano ikitana insano roso rosanni nootano bunxemo qoleno miteni nootana hammate noore ikansa bunxe afaa dandinemoha

hee’riro la’anni kaa’linsa Rosaano hasaabini? kulannoehu ayeeti? Macciishshate Albiidi Huwato Umo saleedu aana rosaanote borro Macciishshitini? “Maahoyye, ma mudhoyya?” yeenna e’u.

Qaallate Egenno Qaallate Horonsa Garinni Fichensa coy fooliishshuwa nabbabbine hundaanni xuruurroonni qaallara saaxinete shiqqino qaallanna handaarra giddonni taalo fiche amaddino qaalla woy handaarra doortine fiixoonse.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? maanu kuni kiiro me"ete anga maa amadino? maa udirino?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kurisette aanna me'e biricciqo noo? isenno maa woroonnitte?

jawa dikkote mereersha ikkitinotera albaseeni kameelunna xexxerrisu noohu albasi minu widira hige e"anni noohu biifinse loonsoonnite seeraamikete doogo aana no

Waa angani waa ayilandete aana woreena yaano ayilandete giddo wote agate qixeesinoonita misileye aana buuxo asinoomoha ikanna iseno lame ayilandeeti.

Tini sagale loosantinohu addi addi gariniiti ise worrre heenooni base seekine ba'nokki gede addi addi hayyo horoonsine agara hasiisanonke sagale manchi beetira addi addi lophora lowo horo uyiitano

Kurinna insa labbinori ogimmanna uurrinshuwate akatta noonsa qorophote assoti balaxe qoro- phate hasiishsha leellishshannoreeti Kurinna insa labbinori ogimmanna uurrinshuwate akatta.

Ledoteno, Itophiyu albi yanna lophonni egennantino gobbaati Ledoteno, Itophiyu albi yanna lophonni egennantino gobbaati Ledoteno, Itophiyu albi yanna lophonni egennantino.

Kunni qooxeesira leelanori gido xawanni noohu maati? Konne bayichi Manu masanni no? Konni hijaarira albaanni hige noohu maatiro xawise kuli

Udanno hiranni bayiicho ikana suntoonihuno sa'e haranno manni la'ara yineeti mannichu hidhara hasirirro e'e ka'eentinni hattenne udannora me'e birra bantanniro xame biifusiha woyi baxisisiha ikiro hidhanno.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mnchu kuni maa assanni noohoikka albaanni horoonsiranni noori maati haylandete maati noohu

kuni egenshiishshi maa egensiinsoonni egenshiishshaati? konni aana leellanni noo waa amadanno uduunichi su'mi maati yinanniho? konne woyi uduunnicho mayiini loonsanni?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? mama woreenna nooho? su'ma maatti yinnannisi? mayi horo aannoho isi?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuri siwiili maa leellishshanno maaho horoonsi'nanni

Manny ganba yee addi addi boohaare leelishani noo base hiitoote insa noo mini aana leelanori maati kuri wedelli uddire leelano uduuni hiitooho

Lawishsha Qaale Qaalu Fiche Damatte Qaalu ga re araadisa yorsiisa araad su maho s qarrisa mitiinsa qarr gurdaho g Rosiishsha Qaale Qaalu Fiche Damatte Qaalu ga re bellama oofaano deerra gawajjama.

Kuni kayiinni elohe bunu mine ikkanna Konni bunu minnira albaanni noori gido lame xexerisi nooha ikkanna kaayiin xexerisu albaanni noohu maatironna danasi badde kuli ?

Dubbu gaxigali aannoti addi addi horo giddo gobba gobayiidi manni daa'tara shiqqi yaanno woyiite babbaxitino e'o haare konne gaxigala daa'tara shiqqanno

Giddeesso haqqe dole gamba asse giira qasihunni kayse olluu komite dagga geeshsha ha rinsho niwaawete giddonni macciishshitinoonni garinni qaalunni kulle.

Rosaano noo hijaari leelishanori maati insa ofolte noo wonbare loosantinohu mayiiniti rosaano udhidhe noo seesu uduune loonsoonihu mayiiniti insa rosani noo mini hiitooho

Konninni ledoteno, ganyine assinanniha bushshunna wayi agarooshshi looso loosatenni qarqaraho haqqa kayisatenni, bushs xeenunni woy bubbetenni ba”annokki gede assa wo’munkuwayiinni agarrannite, sari hiikkoreeti?

Misile aana la’inanni ooso ronsanni kifilera maricho assitanni nooro xawisse Misile aana la’inanni ooso ronsanni kifilera maricho assitanni nooro xawisse.

Kuni lamu manni woyi qaqunna ama u're noore lan'enoti hexenani ama qaqose badhesera bayidhe uurite noota buunxemo woyi la'nemo yaate

mini udduunichooti yineemmohu gonxanni daallasa lendanna mine afamanno uduunne ikkanna, kuni daallasi mayiinni loonsoonni daallasaati? ku'u leelanni noohu barcimuno mayiinni loonsoonniho?

sidaamu dagoomi qoqqowu mootimma hunda hawaasi quchumi piyaassu olliira noohu sumudunna hattono amma'note mininna duucha quchumu minna afantanno baseeti yaate

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni kaameli maa lossanni noohoiika yanna mayannati

Kuni leelani noonkehu baanbaho yinayiha ikkana manaho lowo horo aano waa hinkiiline adhinaniwa ikkana wayi manichi beetira lowo horo aano gede huwanteemo yaate.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu kowwiicho maaa leellishshannohoikka qaqu maa assanni nooiika

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori annahonna oosote kurino uddidhino budu uduunni sidaamu dagaho.

Rosiishsh Lame Aante noo xa’muwara niwaawete garinni ikkinoha adda gara ikkinokki kapho yitinanni Itophiyu malaatu afiinni rosiisaanchi’nera dawarre, Aante noori giddo meentu loosa dandiitannokki loosi hiikkonneeti?

Eemaramme Dila aa gudanna daga horre Dihoollayihona kakkalle Aja akkala soofe qorre Diqeellayihona qaxxarre kulle Dana danancho soorre Difushshinayihowe isiri kulle.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kuuni manu maa asani uurinoho? maa udire noho?

koo darga sidaamu manni sidaamu budenna balchooma amadino woy agarino garinni mittimmatenni gamba yee ofolle albansaanni hayisso amade dayinota uulla wodhe ofolle no, tenne odoo qixxeessinohuno tafarri qaanfatoho.

Beeto noo base hiitoote tenne basera leelanno addi addi usuunichi aano horo maati ise afantanno basera leelanno hijaari loosaminno gari hiitooho

Hoowu giddo higinota kiiro anga mittu qotinke aana wore qotunni wororritte shirri assa Hoowu giddo higinota kiiro anga mittu qotinke.

Gobbankera bushshu hoshooshama kalaqantannohu roorinni lowo diilallonniiti Gobbankera bushshu hoshooshama kalaqantannohu roorinni lowo diilallonniiti Gobbankera bushshu hoshooshama kalaqantannohu roorinni lowo.

Rosaano rosu mini hoowe gidoonni dirante uurite nooha ikanna tenne rosaanora albansaanni uurite noori maati? Raanote albaanni uurite noori hiitoo udano udidhe no?

Itophiyu Malaatu Afii Roso Qorophote malaatta dooggate, uurrinshuwate giddo, babbaxxino horoon- si’nanni uduunni w k l Itophiyu Malaatu Afii Roso Qorophote malaatta dooggate,.

Qoropho Qoropho Manchu beetti keeraanchimmara, fayyimmara, gumaamo ikkate xaphoomunni keeraancho ikkitino barru barru heeshshora qara ikkino sooteeti, doogga aante noori giddo hiitteenni kulantanno?

Muronna laalo tini muronna laalote yineemmota ikkite su'mase awukaatote yineemmote tini awukaate intummoha woyi saga'linummoha ikkiro lowo geeshsha baxissanno sagaleeti

Kuni mannich budu manncho ikasi bunxana qoleno is baxenino mitu manncho ofoole noota la'nemo qoleno qawete yinaniha udire ofoole no?

Kuni laneemohu manna ikkanna Kuni manni ofolle noo bayichi mammaatironna ofolle noo uduunnichi summi maatironna ofolle noo uduunni danana hiitoohoronna maa assanni nooro buuxxe xawisi?

Aman- yootu heeshshonke danchu garinni massagate noosi horo garinni mittu mittunku agadha hasiissannonke dancha assooteeti Aman- yootu heeshshonke danchu garinni.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori kowiicho noohu koate worroonnihu dadallanni mini leellanni noo anera

Konni diraami giddo qara misilaano ayeooti? Kaayyamo, “Yaachishannoeri yinori maati? Niwaawete giddo ikkitote dargi mamaati? Tini lami hasaawu garinni shiqqinoti diraamu niwaawe sayissanno sokka maati?

Kalaqama egenna mayyaate? Kalaqama bade mayra hasiissanno? Kalaqamu jiro ba’annokki gede assa hasiissanno? Kalaqamu jiro yinanniri hiikkuriiti? Kalaqamu jiro ba’annokki gede assate assa hasiissanno?

tini aleni leltano misile quulawu maatxafati. gidosi noore la'niro loowo gesha danchaho. isino mati yiinumoro luubo gattisanoho. heesho anoho isiwa notti gato calate.

Kuni tona lame kiiro iimaho afirinnohu duumu makini lowo goommi makina ikkanna geeshsano wolu makini ledo heewisinsiro lowo geeshsa sa"anno.

qodhaano qodhonsa uulla worte angansa badhe qo'lite mayiira uurritinotero xawisa dandaatto? kunni masaari su'mi maati? tini qodhaano umoho wodhitino kofiyyi mayiinni loonsoonniho?

haanja hayiisonnina shiimada haanja muronni biife leelanno qoxeesa ikanna konni qoxeesi giddonno xeri xeri yitte ka'e shiimada sidaanchu Minna afantanno.

mannu maaho dirame uurre nooho? kuni manni rooru woyi fiire meentoho kuni meenti barahaame baattora maa adhara dirame uurrinokka ?

tini beeto iile xinbi'lite suumese ganba asite. uumose ammaxite. macasera buuticha wodhite noo. allesenni hige borro boresante noo. affise taalo noo borro boresante noo.

Kurinninna wole korkaattanni daa”ataano woy dargunni garga hadhan- nori iillitanno darguwara assitanno millimmonninna keeshshitan- yannara assitanno assootira lowohu horoonsidhanno uduunninna kaa’looshshi hasiisannonsa.

Misile aana la’nannire bushshu hoshooshama gargarranni doogga wodanchatenni maricho yaamante egennammantannoro Itophiyu laatu afiinni woy qubbichu malaatinni xawisse, nonsa amanyooti maricho yaamamatenni egennamanno?

Niwaawe Konni woroonni Oosichimma yaanno uminni shiqqino kiiro rosi isaanchi’ne Itiyophiyu malaatu afiinni nabbawanna’ne wodanchitine harunse, Woroonni noo malaatta giddo lamente anga mittu gari suude horoon?

Kunino yaa, labballi qeedhootiha, seen- nunniha, assi’rino meentiha, assidhinokki meyaaha, jajjabbunniha w k l Kunino yaa, labballi qeedhootiha, seen- nunniha, assi’rino meentiha, assidhinokki meyaaha, jajjabbunniha w k l.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Sumudu giddo ceichcho su'mi maati? qachuwatte noo borro mayiittanotte?

Minnu huxi waalchira albaanni noohu maati? Horosinna maati? Hiikichinni afi'nanni? Konni huxu waalcho mayinni loonsooniho? Qoleno hiitoo danni kuula afirino?

Ko'atte loonsanihu mayiiniiti ko'atte uyiitanno addi addi horo maati isi aana loonsooni addi addi seesi aano horo maati isi leelanno base hiitoote

Gati laalchonna mu'ro giddo baaqula yinanni laalchooti. Kuni laalchi qaamattote woy sagalimmate lowo horo noosiho roorenkanni arri yannara mannu lowo geeshsha hasirannosi.

daqiiqa Rosaano hanni xa hattenne gufo Rosaano sa’u yannara borreessitini borrote budi garinni marro qoltine gufo umo noota qaagannohu ayeeti?

nna meetire xeertinyi bikka hiiqqa dadiino dodaanchooti nna meetire xeertinyi bikka hiiqqa dadiino dodaanchooti nna meetire xeertinyi bikka hiiqqa dadiino.

Konni daafira, teenne jiro seekke agare amatenni ilama sayisa dagate miilla qeechaati Konni daafira, teenne jiro seekke agare amatenni ilama.

Mannu ganbba yee loosani noori maati angansani amade leelannorichi mati insa uddirinno uddanote dani hiitooho mulensa leelano hijaari aano horo maati

Kuni bifadona sesalicha ikinota kamelati qoleno babaxitino bifisanorichin bifinsonina sesinsoni hodhishu kamelati isino danasi culika kolish ikinota la'ne buuxa dandinemo?

sagalete mine biifanno garinni biifinse hee'noonniha ikkanna, konni sagalete mini waalchira bica hocco woyi gaalshiishaancho suntoonnihu leelanno yaate hattono. borro leeltanno girgiddu aana.

Qixxeessinanni garinninna worranni bayichi garinni daafamate noosi kaayyo lowote Konninni kainohunni dhiwamaancho wole ledote jaddu- wara tuganno Qixxeessinanni garinninna worranni bayichi.

kuni duumu shoye buni hiikko afamannoho? konni bunu mule leellanni noohu laalo wole maati? kuni bunu hiittoonni assine hirrara worroonnite?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? bushshu aanna gongo'me kainohu maati?

kuni manchi maa loosanno manchooti konni manchi loosi maati? kuni manchi hiitte gobba manchootiro buuxooto ati? kuni manchi uddire noo uddano dani hiitoohoro afootto?

Tini la`nani heenomoti misilete baadiye ikitanna tene baadiyera nafara sase saada usureena sasenti uurite nootina lame huxxaho mite kayini haqichote usurantino.

Manchu beetti tenne alamera hee’ranno wote umosi babbaxxitno jaddonni, dhibbinninna woleno tenne labbanno jaddonni hojjinnino ikko mitteenni gargadha hasiissannosi, Kuri lamu maricho yaamantanno?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Manoottu may mine nooreti? maa assanni affammanno?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Tini mayi ado loonse woroonnitte?

Misilete aana noohu budu anna ,nna mite goba bude xawisano mine ikkanna mite goba mayimana bude xawisanoho. Geerichu manichi budu uudune wodhe baadheni sidanichu mini leelano.

tini sayiinete leeltanni nooti sagale mayiinni loonsoonni sagaleetiro afootto ati? tenne sagale hurbaaxate maa assa hasiissanno? kuni hurbaatu sayiinera ka'aanni hige leellanni noohu maati?

Dikko labbanno ijaarrati. Mannu jawu kameella jajjabba ijaarra amaarunna ingilizete afiinni borreessinoonni borrono leeltanno. Kaameelu dirante dagganni no asfaaltete. Lowonta y.

muuze kaansooniti laalte qalituhu gedensaanni qalimmichu laale worihu gedensaanni leinoha mannotu sagallimate horoonsidhanno. giddise babbaxxitinno vayitame amadanno. horoseno lowo geeshsha jawate.

Tene misilete leeltani noota kaamatote yine su`minaniha ikanna tini qaamatono sayinete giddo heedhe gidoseeni amadinori miqichu maalcho qaare barbare amadino.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kowiicho beetu silkuwa loosanni nooti leeltanni nooe

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Albaanni assitini la”ate niwaawe wodanchitini garinni aante shiqqino xa’mubbara dawaroItophiyu malaatu afiinni qolle Itophiyu.

Mannu ganba yee addi addi. godo'le godol'ni boohaarini noo base hiiroote konne godo'lete dargg injanno gede assine loonsoonihu mayiiniiti mulensa leelanno addi. addi uduuni aano horo maati

bununna sagalete mine babaxitino dani bilicco dirre xawinsoonniha ikkanna, konne mine marre buna ange foolishshinanni gede egenshiishunni egensiinsoonni borrono mineho alesiinni higge afantanno.

leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi wombare siwiilunniti leeltanni nooe mulese xarapheezuno no.

kawi dargu mamaati? kuri mannootu maa assitanni noreeti? doogote aana noo saadano mamira hadhanni noreeti? kuri saadati uyitanno horo maati?

Turizime Turizime mannu rosamino hee’rannonna loosanno qarqarinsanni wolu haaru qarqarira yannate geeshsha assanno millimmo ikkitanna keeshshan- yannara assanno assootiranna millimmora hasiisanno uduunnenna horono hanqafanno.

Mini giddo horonsi'nanni uduunchoti kone uduunicho loonsanihu haqqano horonsi'ne siwiillano horonsi'ne hattono hoccu sirchono horonsi'neti ofollate lowo geeshsha baxisano baricimati.

Giwirinnu tene yannara manchi beettira horo gata hasiisanokkinna heeshshote hayyo ikke no mannu itanore lophote ikkannore afiranni noohu giwirinu callunniti tene yanna.

Kuni gallani mine ikkana konni mini summino sheekku mine woyi sidaanchcjo mine ikkanna konne mine no monoon qoleno kowiichchu sasu mininnonihino lemmiichchunni ikkanna

Konni woroonni noo malaatta kifilete giddo rosiisidhannonna mimmitu ledo hasaabbanno gede assa iso isiha ise iseha Assoote Malaattate Tittirsha Rosiishsha Mite Aane noo qaalla niwaawetenni fultinoreeti.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori rosaano komiiteretenni loossanni noo fatanaati kurino

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni muziiqu uduunni maati hiissinanniho mayinni loonsoonniho

duuchu danini baarigaara qansanni dani noohu giddo kameelunni irkisantino olanto kameelu umira itiyophiyuunniha sicco usurre ha'nanni albaange duucha kameella harunsitanni no

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori adawu agaraanooti kurino mannu aana iillitanno jaddo agartannoreeti.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori addanko biiffannote halchishshannote anga amande la'noommero xumate

Tinni minni saadaatinso goba sadaati? Tenne saadara albaseenni noohu maati? Horosi maati? Tinni saada roorenta yannara saga'litano sagale maati? Dannasi hiitooho?

Hatte yannara ontu kuminna tonnu kumi meetire qolchansho qeelle adhinoha ikkinohu egennamino dodaanchi Waami Birraatuno ledo, Giirate jaddo hoollanninna hunnanni malaate hiittenne misilera la’in?

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori saadatenna mannaho. mannu massanni no? qolte saadate horose uyiitannonketi maati?

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kuni udunichu hoeisi maati? maaho xaqamano? mayini lonsoniho? mayi anna no?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori muuziiqaho. muuziiqu yaa manchu gobbasi woy hattono babbaxxinore xawinsanni wodanu qalooti.

kiniketenna ogimmate raga loossanno ogeeyye kaajjado koatte, luko, kolishsho siwiila xadinsanni yanna horoonsi’nanni maxanxare, kaajjadu goginni loonsoonni angate luko,w, si’neemmo malaati hiikkonneeti?

Kuni mati yinumoha ikiro darguni darga woyi udunichin wolu udunichira qole woo galichinay heen'oni gede huwantaniha ikaana kuni wayini dunamanoki gede asno

kuni manchi su'm desita ledamo yinaniha ikana loosisi qechino sidamo qooqowira qara gashanicho ike lelanoha ikana nowino badalate binifilise laate marinowat.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni huxxu mayra ikkanni nooteikka gidoonni hige noohu maati minu mayinniho

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? yana hashatinso barati? kaanelu hitto iikke noo? kamelu badhenni marichi no?

Kuni misilete aana leelani noo maxaafi umi dirimi rosi macishshanna coyi`rate dandoo rosiisa yitano maxaaffa la`nani hee`noomo yaate yine hendeemo.

Afuu Jirte Xaadisaano Qaali suuddanna Qaalla Biddissa Konni woroonni shiqqino coy fooliishshuwa dafitarikkira galchidhe fano darga shiqqino lawishshuwa garinni xaadisaano qaali suuddanna qaalla horonsidhanni wonshi.

Qaalla Itophiyu malaatu afiin- xawisiro, kaimu malaatinsanni marichinni baxxitannoronna marichinni mimmito labbannoro gaamotenni ikkitine hasaabbine shiqishshe Qaalla Itophiyu malaatu afiin-.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? maricho loonisara ummanni hee'noonniwatti? Mannu maa la'anni noo? minu Kay mayiinniho?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kunni kawaa qacete noohu su'mi maatti? maminni fulinnoho? Hakkonni giddo giddo noori maatti? Bayiichchu mamaatti?

misile tini alenni nooti maa leelishanni noo? maa amadinno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? xawisanori isi maati? su'ma maati yiinanni? maminni affaminno? horo maa aanno?

mannu kuni mayii daafira ofo'le hasaawanni nooho? kuni albaanni worroonniti boowe maa qeele adhino booweeti? konne leellanohu meentu kiiro mageeshshite?

Tinni maxaaficho gidose addi addi xawishanna hedose amadinoha ikanna tenne maxaafichoti qara hedose maatiro kuli? Aannaseenni nooti woyi kofatto hiiteneeti?

Meelboorni olompikenni daggino ispoortete miilla lai yannara Meelboorni olompikenni daggino ispoortete miilla lai yannara Meelboorni olompikenni daggino ispoortete miilla lai.

Rosiishsha Mite Niwaawete garinni aante noo xa’muwara gari dawaro dooratenni dawa- ro’ne rosiisaanchi’nera Itophiyu malaatu afiinni leellishshe Rosiishsha Mite Niwaawete.

Kowiicho hiito dargi leellanni no ? ulayidi maa lawannoho ? maa xawisse kultanni noote ? kaameru manchi hiisse haarino misileeti?

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Konni woroonni noo xa’muwara niwaawete garinni gari dawaro Itophiyu malaatuAfiinni rosiisaanchi’nera xawisse, Ballo rodoo’ya keerunniiti?

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kuuni manu ayioti? maa asni no?albansani marichi no?maa udire no?

Xagicho Gafa Mite Manchu beetti barru baali heeshshosi giddo babbaxxitino jaddora woy dhibbira reqecci yaara dandanno, Misile aana noo gobbanke dona Itophiyu malaatu afiinni hiittoon?

Kuni su’mu wonshaanchio leellinshanni gari woy angate hoowi qote heedheenna albaanni godowu taalinni shiima geeshsha ale qole kaase dirrisatenni uurrisa, konneeti?

Duucha tuqu xaadoshi nootta wo'munku anfoommo ikkonna kayinni isawa widooni higge dagano mashalaqquwa dagu garinni fiine adha dancha di"ikkitino yee hedeemmo ani.

Borreessate Bude Taxxeessu Malaate noo lawishshi aantete borreessante shiqqino harancho borrote gufora hasiisanno darga taxxeessu malaate garunni horonsidhine taashshitine borreessitine leellishshe.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Borro mayiittano? isi maatti? danna me'e afirinno?

Siwiilunni loonsanni uduuni duuchu garihu no kuri giddo gontimu shole billawu qotto meessane worime lawinore baallanka siwiilunni tume loonsani uduuneti.

Kunni uduunichu siwiilunni loonsoonniha ikanna horosino addi addi siwiilu uduune tirate qoleno usurate horoonsi'nanni Konne uduune wo'ma woyeete hiikiicho horoonsi'nanni?

tini misile maa xawisano? teni sagale hisine lonsoyite maana maa karsinoni? sagale woroni uudunichi maati su'mi maati? woroni qole maa karoni? mule barichi no?

Dawaro diaamantino Rosiishsha Lame Rosaano, aante noo lame yekkeerote hedo giddo mitte doodhitine yek- keerote umo lame gaamora ikkitine kifilete giddo Itophiyu malaatu afii wodho agadhitine heewisamme.

Kunni qooxeesi dubunni amadaninoha ikanna konni dubi gido addi addi ce'anna saada heedhanoha ikanna konni dubbi gido haranni noo manni doboho heerano kalaqama la'raati.

Babbaxxino malaate horonsi'ne coyirano co'nikkinni mannu seera agadhano gede assa dandiinanni harancho hayyoti tini yiniro naada calla di"ikkittano, mittoricho kisate hoolonni basera horonsi'nanni.

Konne hijaara minoonihu mayiiniiti isi leelanno base hiitoote konni hijaari aana leelanno addi addi seesi leeliahanori maati isi afamanno qoxeeai hiitooho

konne bayicho noohu agattote dabna ikkanna, tini agattono dinissanno agatto ikkitanna, tenne agatto agannohu roorenkanni lowo geeshsha kaaliiqa amma'ninokki manni horonsi'rannote.

konne darga nooti seennu ko'atte ikkitanna, tini ko'atte danaseno kolishsho ikkitinoti biiffinoti nooha ikkanna, tenne ko'atte roorenkanni maassote ikko adhammete amanyootira horonsi'nannite.

Rosiishsha Sase Konni woroonni noo xa’muwara gari dawaro dooratenni dawaro’ne Itophiyu malaatu afiinni Rosiisaanchi’nera leellishshe, Gobbankera meentu qoosso mangistete wodhora kulamate albaan?

Umu danancho umu danancho amaxxate garano ikko loosirate garino babbaxxannoho konne umu danancho kaaliiqi mittu mittunkura mulla uyino eltooti yaate

Base baadiyyete qooxeesi quchuma labbanni no tene basera mannu fayyimate owaante afirano bayicho Aroorreesu worada Majo fayyimate uurrinsha yaanoho base biifinsonni gari baxisinoe.

Macciishshanna Coyi ra Coyi ra Umi lamalaranna layinki lamalara nabbabbini niwaawenni afidhinoonni huwato maatiro lamenta niwaawe waaxo ikkitine heewisiissinanni kifilete hasaabbe.

Kuri misilete leeltani noori doogo bifisanore ikite doogote kinna dirtani mittu ashawa abitani mittu safarana mitu haare abanna mituu kina bidi asani no.

Tenne seejjuwa loosu aana hosiisa uyitanno horo kifilete miilla’nera Itophiyu malaatu afiinni xawisse Tenne seejjuwa loosu aana hosiisa uyitanno horo.

Kuni haqquni loonsonricho ikaana isino horo afirino udunichoti hoorosino maati yinumoha ikiro woridinni alira woy alidin worora woyi kawana ka'a higate hooro aanonkerichot?

siwiilu loosi manchi beetti heeshsho addintanni qalaalu garinni hasirino coye loosanno gede kaa'lanoti qaangannita ikkitanna? kuni kowiicho leellanni noohu mayi horora hosanno uduunneeti?

Kunni hodhishi wayi aanni hodhishaati. Konni hodhishi su'mi yowolote. Tenne yowolo mannu mittowa huure noo wayi aanna hodhisha asire horoonsirano.

Misile lamete la’inanni wogate uduunni gobbanke giddo heedhanno daganna dagoomi giddo hiittenne dagaha ikkinoro xawisse Misile lamete la’inanni wogate uduunni.

Tini laneemmoti kaameelaanch ikkitanna tenne kameelanchcho Dani kolishsho ikkanna qole kaeentinni doogo ka'aanni noohu shoommu mine ikkanna Konni mini gido hiitoo sagale nooro buuxxe xawisie?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori dagate. tini dagano ayyaana ayiirrisate ganba yitinote.

Xawino’nekki malaati hee’riro, rosiisaanchu malaate ledanno’ne gede xa’ma dandiiti- nanni Xawino’nekki malaati hee’riro, rosiisaanchu malaate ledanno’ne gede xa’ma dandiiti- nanni.

Niwaawe Nabbawa horoonsidhinota hedote aantenna borronsa Loonseemmo amado xaphi assite hasaabbanno gede assinsa. Rosaano hanni lawishsha eemma qaagisannoehu ayeeti? Qaallate Xiinxallo nooha xaadinse nabbawannoehu ayeeti?

Kunni minni uduunni aanna wore horoonsi'nanni seesu uduuneeti konni uduunniti horosi maati? Konne seesu uduune mama loonsanni? Dannasi hiitoohoro kuli?

Aduwu agaraanno maricho loosanni leeltanno angasanni amadde leeltanno uduuni hiitooho aduwu agraano mitte gobbara uyiitanno horo maati mulensa leelanno kaameeli loosaminohu mayiiniiti

Kuni isilaamu ammanote mine ikkanna Kuni mannino hakko ammanote mine nooha ikkana Kuni mannino kaaliiqinsara sagadanina huuciranni nooha ikkana Kuni manni udirino uduunino waajjoho

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kuni sumudahonna sidaamu uddano uddirinohu ayeeti

Tini misilete leeltani nooti biradiste babaxinore loosinanita ikite lawishshaho maala gafiratee shaana gafirate wahe gafirate diinicha hafirate horonsinanite yaate yine hendani.

Konni mini giddo leelano addi addi uduunichuwa uyiitanno horo maati insa aana burooni addi addi qalame uyiitanno horo maati kuni qooxeesi afamanno base hiitoote

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuno gereewi maa assi'nanniho dikkote giddo nooho?

Mini manninni hanafe fiixu firu olluu, hattono heedhan- daga deerrinni kaa’lamate rosichinna dagoomu akati Mini manninni hanafe fiixu firu olluu,.

Bushshu wayinni haashshame ha’ranna leellishshanno misile kiiro ti Bushshu wayinni haashshame ha’ranna leellishshanno misile kiiro ti Bushshu wayinni haashshame ha’ranna leellishshanno misile.

bajajette tarra ikanna mittu manchi wolle bayicho harate hasirirro hare ka'e hattenne bajajenni hasirinnowa woxxe baate ka'eenitinni haranoha ikanna alibaani higge uuritino bajaje mulle zanbiile afantano.

Worqu anjesinni hee’reenna iillitinosi jaddo maati? Worqu nabbawanna borreessa hanafinohu mamaati? Worqu dirimi roso gudi gedensaanni maricho loosino? Biddissa Konni woroonni shiqqino fooliishshuwa giddo Ilamishshu dhagge yitanno qaalla hasiisanno garinni?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Beetto mayi giddonni hige? maa udidhe hadhanni noo?

Borreessate Bude: Ledote Malaate Qummishsha Ledote malaate horonsi’nannihu: mitte xaphi yitino hedo uyni gedensaanni qolle tittirsha aate, saate kiirotenni borreessinanni woyte saate daqiiqunninna daqiiqa sokondunni badateeti.

leellitannoti tini mayi harranno doggooti? kunnihu hodhishu su'mino maati? giddosi mageeshi manna hogowe tarreessa dandaanno? roore yanna mama afira dandiinanni?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Maa usurre hee'noonni? mayi aanna nooho?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori bunu, daabbo, elekitiroonikisete uduunni no kurino bunu agate daabbo itatenna elekitiroonikisete uduunni intannire loosirate kaa'lannonke.

Meentu hajo aana wo’ma yannansa uyite loossanno uurrinshuwa uurrisa Meentu hajo aana wo’ma yannansa uyite loossanno uurrinshuwa uurrisa Meentu hajo.

Nabbawe Huwata Rosiishsha Mite Aleenni shiqqu kiiro kaima asidhe aante noo xa’muwara gari dawaro Itiyophiyu malaatu afiinni xawisi, si’rannohu hiikkonneet?

kuni manchi tophiyu giddo afamino mancho ikkanna, afaminohuno mayiinniiti? xaa yannara kuni manchi mayii looso loosanni afamanno? hattono noohuno mamaati?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni umu dananchi mayinniho hiittoho beeto mayra aassite amaxxitanni nooikka

Sidaamu dagoomi qoqqowi mootimma lekkate kaase gaamo ikkitinoti sidaamu buni lekkate kaase kilawe kanitiira woyi maaliiya sidaamu dagoomi qoqqowi mootimma spoorte federeeshine massagaanchi angasira amade hattono uddire leellanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? suuqqe tini ayiite? maricho loosanni? giddose may nootte?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? muziiqu uduunneei su'mise maati duucha noonso mittowa

gobbanke giddo addi addi amma'note dani nooha ikkanna itiyophiyu ortodokisete ammanaano ayyaana ayeerrissaanna albansaanni itiyophiyu sicco worreenna mittu dani uduunne uddire no

Tenne maashone loonsoonihu mayiiniiti maashine uyiitanno addi horo maati ise leeltanno qoxewsi hiitooho mulese leelanno barcimi loosaminohu mayiiniiti aanasi buurooni qalame hiitoote

lowo dodaancho qaagate ikkanno gede loonsoonni loosi giddo Addisaawu quchumira Abba Kooran ollaa yaamameme woshshamanno ollira hee’ranno Abbebe Biqili kaase godo’linanni bayicho, ilamino olli- rano su’misinni woshshamanno rosi mine kula dandiinanni.

Godo'le giddose addi addi horo uyiitanno uyiitanno horo giddo booharani yannara addi addi mimittu ledo heeranno baxille leelishate lowo horo uyiitano

kiiro badooshshi maati? Deerrisaano kiirona? Nabbawa meyaatinna labbaahu ilamanno yannara baxxinore assinanniri daqiiqa Nooro maati? Mitte dhagge giddo borreessaanchu daqiiqa kalaqe shiqishannore dhaggete Taqa Looseemmo annuwa amuwa maynanni?

Budu agatto mite mite assine loonse fushinanni gari lowo geeshsha dhagge ikkanoho, tini haraqe woyi xaje ganfe foorarose haa'ne hakko agatto assine horonsi'nanni garati.

Assoote Coyi fooliishsho kalaqa Rosiishsha Mite Konni woroonni noo malaatta garunni horoonsinanni gara kifilete giddo hasaabbini gedensaaanni uyinoonni’ne lawishshi garinni mitto mittonka Itophiyu malaatu afii akata wonshanno garini coyi fooliishsho loose.

afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikkinohu yukireenete peresidaantichi zeleniski duuchu manni ledo dukisame haranni noohanna badhesiini wolu manni noota la"anni noommo

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori way fooncho ikkanna kuni foonchino marre daa"atate lowo geeshsha basisannoho.

Mannootu mimmito kaa’lituro lowo yanna xa’manno looso shiima yannanni loosa dandiinanni Mannootu mimmito kaa’lituro lowo yanna xa’manno looso shiima yannanni.

Afuu Jirte Su mi ledaano Batinyisaanonna Deerrisaano Kiiro noo qaalla uynoonni lawishshi su mi ledaano batinyisaano woy deerrisaano kiiro ikkansa badde.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Minnu aanna buuronni qalame hiittotte? Mannu Kuni maa ikkansa maa xawissanno?

Rosiishsh Lame Aante noo xa’muwara niwaawete garinni ikkinoha adda gara ikkinokki- kapho yitinanni Itophiyu malaatu afiinni rosiisaanchi’nera dawarre Rosiishsh Lame.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori tini godo'le godo'linanni puuleeti yaate kuwase kolishsho waajjo leeltanni noe

Itophiyu Malaatu Afii Roso FOOLIISHSHO LEE BUSHSHU HOSHOOSHAMA AGARRANNI GUMMA Rosaano kunni rosi gedensaanni: Bushshu hoshooshami korkaata xawissinanni, hiikko dargaati?

Kunni minni woyi biirote uduunicho ikanna konni uduunichiti horosi maati? Konne uduune mayinni loonsanni? Isi mule wolu uduunni leelanni nooha ikanna kunni uduunni maati?

Isayyo Borreessa Xawishsha Tenne fooliishsho lamalara heewisiishshu borro borreessinanni woyte mittoricho woluri ledo heewisiinsanni borreessinanni gede hala lado xawishsha rosiisaanchi okki uynohe uytinohe.

Qaallate Egenno Misilshu Afoo Biddissa Konni woroonni kiirote giddonni fulte shiqqino qaallanna handaarra mayyaatero hasse ikkado xawishsha dafitarikkira borreessite shiqishi.

shaafetanke yaano umo kaima assatenni Baxiso Yohannisihu shaafetu daafira babaxitino kiiro borreesse shiqishinoha ikanna shaafetaho yaa sidaamu daggara bayira sagaleeti.

Qaallate Egenno Qaallate Fiixooma Biddissa Woroonni nooha qaallate gishsha dafitarikkira galchidhe doychote giddo noo qaalla ledo fiixooma afidhino qaalla hasse fanu dargira wonshi.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni mannu horoonsiranno shitooti insa maa assate kaa'litanno

Daa”atatenni eanno woxi lopho rahisatenna mannu heeshshote deerra lossa dandaasinni Daa”atatenni eanno woxi lopho rahisatenna mannu heeshshote deerra lossa dandaasinni.

Ikkollana togoo kaa lo afi rino doni heeshsho afibbeelte ba ara dandiitannohu lawishshu gede millimillotenninna kikkisamatenni hiiqqaqqamara tatta ara butuke ba aranna mooramara dandaanno daafira lowo qorowo hasiissanno.

tini odoote yaate tenne odoonni qoce haa'noonni misile xawissanno qarinni fichee cambalaalla ayiirrisara fulinoha lawannona ? adda? mancho tini maricho coyiidhanni noote?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? lamenti manootti ma assanni afammanno?

Dikkote noo gereewonna manna leelishanonke misile yaate tinino gereewo mannu hirara mitu hidhara dayino mani giddo heerana haamatu gereewi gido no.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni mayi egenshshiihishshaati lellannohu mayra gamba yiino mammaati kowiicho

Kunino yaa, uurrinshuwate ogimma kaima assidhinore, dargaho haaro ikkitin ore wosinootu jaddote aana ubbannokki gede assate kaa’litanno qorowo uyitanno, laati hiikkonneeti?

Kuni misilete aana leelani noonkehu daganna dagoomaho egenaminohu lamme karameela angate amadinohu leelanonke yaate isino albasi biishu kolidda uduune udirino.

Lamente angankenni suude loosatenni albaanni leellinshummo gedensaanni lamenta Lamente angankenni suude loosatenni albaanni leellinshummo gedensaanni lamenta Lamente angankenni suude loosatenni.

Daddalo daddaloho yaa mittu ragiidi uduunnicho shiqqi asseenna mittu ragiidi kayinni woxe masse uduunnicho woxunni soorrirate doogo baalanta daddaloho yineemmo

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kunni usure woroonnihu alenna woro hiittoho? maa asi'nanni?

Dubbu giddono lawano koni dubbu giddo boode rukkasho doogo mannu luluqe sa"anoti no gedeti baatto boono fultenna tunsinoha gogolamo baseno lawano.

konne darga gibirinnaho yine woshhsineemmoha ikkanna, ko bayicho loonsoonni gumi faayya gede biife fulinohu no, lowo geeshsha biifannoho, hayiixu widoonnino sheekku minnanna weese leeltanno.

Aante shae babbaxxino dhiwani dananna mittu mittunku dhibbinni reyanno manni kiiro xibbikki anganni perisentete leellishshanno Dhiwanu jaddote Dana Xibbu anganni Wodanu ledo amadamino giddoydi dhibba.

Tenne diraamu niwaawe giddo Maassamera iillino qarri maati? Aleenni shiqqino diraamu niwaawe giddo qara misilaano ayeooti? Niwaawete garinni Maassamera iillino qarri hiitto ikke galabbo afi’ri?

saada gamba yite mimmitu ledo qasantukkini uyiinooninsa sagale ittanni leeltanni nooha ikkanna, tini saada ittanni noo sagale maati? boole yinannitekka?

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori sagalete. tini sagale mayiinni loonsoonnire? aanase leellannori maati? ise may itanno?

Lidi gitaarete yinaniti tini muuziqu uduuni giddora qolle gaamaniha ikkana ama`note mine horoonsinanita ikite leeltano yaate yine hendaniha ikkana muuzikaho.

yannate daggino hayyo garinni seennu uminsa aana sufire wodhe seeda unmo lawanna haranno hayyora horonsirannoti su'mase wiigete yinanniti sase mitteenni no

Ikkollana, dhaggetenni huwata dandiineemmo garinni konni alabaanni noo yannara gobbanke meyaati mini giddono ikko mini gob- baanni labballu ledo taalo rosatenna wole dagoomu millimmora beeqqate kaayyonna qoosso hoogge keeshshitino.

Woldamaaneeli sharro hanafinohu mageeshshihu hee’reeti? Woldamaaneeli sharramasinni abbino soorro maati? Woldamaaneeli dagate giddo ayirrinye afi’ranno gede assinosiri maati? Baallichi Worawohu urde kaysinohu ayee ledooti?

Hanni ayeeti qaagannohu? mayyaannoho? gurda fushshe kulannoehu ayeeti? Hanni layinki fooliishshotina? Qaallate Xiinxallo Rosaano, jallaag ganno hanni konne qaali suudu garinni nooha xaadise qaale daqiiqa suwise nabbawannoehu ayeeti?

Lamu egennote annuwi mite meya beetto rosiisancho kolishshu saledi iima borro waajo chokeni borreessite hattono rosaano hakkini xinqidhe borreessittanna rosiisanni no.

kuni daddalu mine ikkanna, konni daddali mine uurrite hira hirtanni noo beetto leeltanni no, hattono mittu manchi giddonni uduunne abbanni leelanni no.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini sidaamu budi uduunne mayra uddidhinoika

Misilete aana leeltani noo sagale maaluni baxabanxe lonsoyita ikitanna sayinete budeena woroo wore aanaho loonse shiqinshooni qaamato aanaho wore shiqinshooni.

konne darga lame saada leeltannoha ikkanna, kuri saadano lowontanni biiffinoti hayisso itanni nooha ikkanna, mitte duume saati, mitte qolte waajjo saati.

tenne basera noo beetto addintanni biiffannota ikkitanna, danaseno biishsha ikkitinoti, hattono, seeda umo afi'dhinoti, hattono goowaho seensillu bilbilubba wodhitinoti no.

Kuni hasha ikinotana tunso ikanota bunxemo qoleno mitu bifaduna danchu mini aliban lamu gomiti woye motorete yinanti urite nootae la'nemo?

Mannu gobbankehu lekkate kaase dihatto baxano tenera jawu shiimu kaasete uduune uddire xawo fulle godo'lanna calla anfanni kaase lame sase horo afidhino daafira ikka dandaano.

tinni aleni leltano misile. dogote lame ooso bishi kilitete miitu aanase ofoole mittu kayini badheni hige xiwanni noo. ka'ansani saa gadhe noo.

Gate qanchoho jawa baatto qotinse loonsonni gide guma gane adhinara murre gamba assinonni woyi qupho quphinse gidu ba"anokkinna xeenu afiranokki gede assine woronni.

Hasaawaho injaannose gede Salfaaqo: (Rosiisaanchonsa rosiissinore qaaganni boode geeshsha taxxi yaanno Techo ronsoommohu dagoomu xaadooshshi giddo mannaho hee’rara hasiisanno akatireeti.

Su’ma annu ledo koo-tee Hee’rate olla Qoqqowo Zoone Worada Ollaa Minu kiro Bilbilu kiiro Rosiishsha Sase Rosaano, gaamote beehantine konne Rossini rosinni afidhinoonni seejjonna horo diraamu garinni kifilete giddo shiqishshe.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini qotto mayi horoonsirannote mama horoonsi'nannite

mancho kinchu aana quphi yite maa assitanni nooro afootto? tini mancho amadde noohu maati? uddano hiittoo danite tini mancho uddidhe nooti?

Oosichi ne mine loosara uynoonni loosira beeqqo asse lawishshaho anna ama woy wole maatete miilla qaali xa mo assa hasaawu borro qixxeessi ra hasaawa rosiisi ra.

Tini lukkicho ikkitanna iseno minni saadawa qolle gaammaniseha ikkana tenne lukkichcho Dani kolishshoho iseno mama nohooro xawisi? Horoseno quuphesenna maalase inttanni

Ilamate Ranke Ilamate ranke yaa mittu diri ilantino qaaqquulle hakko baycho hee ranno manni ledo heewisiinse diru ilantino qaaqquulle bande huwantanni garaati.

Mannichi beetira lamu umu danchi heerano umihu ilammanni hee'neenna fullanoha ikanna lankihu kayinni gidhinni gedensaanni fulanohu kunni umu danchi hiittooho?

Tini misilete leeltani noonketi woyi la`nayi hee`nomoti kiboorde woyi muuziqqu masaara yine woshinayihu albasi ninkewa hige leelano yaate kunino duucha horo aano.

Budu uduune albiha uddire ha'lonsa usudhe goowahono budure usudhe qoteho waajo gawe lawanore tuqeti noohu kuri amuwu mite isini samote ikkinore dukke no gedeti.

Kuni misilete aana leelani noonkehu geedimoho yinaniha ikke kuni geedimino dubbu saada woyi dubbu gaxigaliwa hige gaamamanoha ikke leelanoha ikke leelano.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? tiini lalo meu daanite? ise hisine horonsi'nani? ise mayi aana woronni

Kuri mini uduunnicho ikkanna afamannohuno woy worrannihu woy heerannohu gonxanni kifilera woy holge ikkanna insano daallasu uurro saaxine shiimadda saaxine hincilaallo awawa wodhinay udunnicho w.k.l .

Tini leeltanno saada su'mi maati? Mama afantannoreeti? Mininso dubbu saadaati? Tini saada godo'litanninso giwantanni afantanno? Giddite noo haqqi su'mi maati?

Angate ogimani loonsonni uduuni kuni mine horonsi'nanniho gobbara sagale fushi'nanni woyteno anga adhine fulate faayya gede biifano uduuneti hayisote daroni loonsoniho.

Kininnibleellanno beetti uddirinohu maati? Su'masi maati yine woshshinanni? Hiittee daga balchooma leellishanno? Meu beetyi uddire leellanno? Gonfa qodhino beettira albaanni hige leellannohu maati? Hiikkoyi qoqqowo leellishanno siccooti?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni mayi mineeti maa assinanniho maga'note mini maa assinanniho qolle

intani saagle laenohuni konni albaanni giraafete worte Taqa Loossinanni qiniishshi giddo wonshitine sa’ini hedo Rosaano, konni woroonni noo coy qaagginanni?.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kuuni udunu mayi ana no?isi harohonso akalaho? kiirosi mageshite?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Minu hiitto ikke miname nooho? Saanqu mamani noosi?

kuni dirame uurre noo manni maa assanni nooho? kuni mannu hiittenne daga mannaati? mannu kuni anga amadinohu baandeeru woy siccu hiittenne gobbaho?

Konne haaro diro yaanoha egeenshshishu gaazexa woy mixo amandooni gazeexi adi adi babaxino mixxo gidosi amadinoha ikkana misilete aana la`noomo.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kowiicho mitte beetto calla sagale amadde nooti leeltannohu mayraati sagale maati

Konninnino sao, bushshu hoshooshama lolahunni bushsha haa’re ratenni kalaqamanno duunamino bushshinni lagga, xashshuwanna wolu wayi batinye xeisanno, konne maxaafa la”a dandeemmo?

Lawishsha Mannu su ma Dawassa Daarimo Hayeesso Hanqamo Gobbate su ma Itophiya Afirika Keeniya Rosiishsha koolla ameerika loggita bookaansa baxise jigeessa somaale oromiya gidaawo duraare dunguure.

Turizime quwu jiro egennaammi wiliiliweelo industire yitanni woshshi tannohu aleenni kulli handaari ragaanni lowota miinjunna dagoomu horo widoonni eote buicho ikkasinniiti, giddo hiikkonneeti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori gobbate geerraati. kuri maa assitannoreeti? loosinsano maati?

tini aleenni leelitanno uurinsha ille daafurturo ikko babbaxxinno korkatini ba'uro manatsire loosatenni eggenantino uurinshaati. kuri uurrinsha bikkamino baatoshinni loosanni afantanno.

Kuri lowo jaddo iillishshonnori babbaxxitino jadduwa giddo shiima agurranna roore iillitannohu qorowote anjenni ikkinota xiinxallo leel lishshanno, sanni malaati hiikkonneeti?

Tini beto udidhino udano maa xawisanote? iseno noo bayicho maat yinani? maa choyidhara yana uyine henose? tene betohu loosise qechi maat?

mayra biiffinote misile? kuri qole maa leellishannoreeti? kuulu kuni hiittooho biifannoho tenne misilehu? uullaanni noori maati? mannu gashaamanna gashshaanna lawannoreetinso shoole mannaat.